Issi kifillen dallga gutha yelag naytihesadanka Cima Asati utidaysati Betosona HA yelagatine Cima Katha mishe Demos

Guuta nayotine cima asati issipe issoy isuwra gidid dancaci sugeti sugeti utidosona ha asatika issi sintawu xeliyaysaatinne ha xeliyayisati betetes, .

Issi mala mayo woyikko meridhdhayi isuwa gidizza mayo mayizza daliga asati issi besanni uttidenne eqidayissati bettishshe de'osonna.

Oyddu asati issi xaarapheza sinththen uttidosonna.oydeza bolla uttidaytappe issoy be kushshe gaththidi xaarapheza bolla uttidees.

Issi issi miththanne issi issi wora naagisiya oothuwa yagetetiya xuufe xaafetiya bessan woyko kifilen banta suntha xaafishe de'za kawo oothanchati beetosona.

Issi kifilen uttida dalga asati beetishe de'osona. Ha asatika banta sinthe baggan de'iza xarapheza bolla banta maxaafeta wothidi xeelosona.

yo7o masqala gizayssi xuufe xaafettiza issi bessayi beettishe deees ha bessanka dumma dumma gaammo cimati issoy issoara maatanne cika oyqqidi beeththosona

Nu gaammo asay eretiyo sarotetha woykko ola oosha birshanas dandayiyo maata oyqi uttiza zalga asati beettosona.

Issi bessan woykko issi kifileza kumiza qoodi baynna asay issisan eqqidees ha asaykka tumi bessida bessan issoy issoara sugetidi hemetishenne izati haasayishe demmetes.

Nu gaammo asa woga maayuwa woykko adussan laxanazan adussi kessidi banta kushen issoy issuwara oyqqidi keehippe aduqiza bessan eqqiza nam7u cita asay de7ees. Izatappe giddoora ogey efides.

Banththa heeraa geeshshatheththaa naaganaassi giigidi denddida dzumma dzumma yelagathinne heessadankka cimathi issoy issuwaara kiyidi goyishenne oge doona kasishe beeththeththes.

Issi attumaage beettishe de7ees. Ha attumaageekka karetha qoophe barhuphezan wottidi ha simmi uttidi bar komputereza xeellishe demmoos.

Dalgga asati issi sohan beettosona izatikka bantta guye sintta maara naagidi ha simmi uttidi bootta maayo maa7izyssara nu gaammo biitta junguza maayizasa asa asatuura issipe de7eettes.

asati eqqido issi sonothay woykko biittay me7i me7idi duge kundiyo bessayi beettishe de7es ha bessanka issi issi asati ya gaqanne ha gaqan woykko yabintanne hafintan eqqidosona

zo7o may7o maay7ida heedzdzu asati ha baggara yaakko simmidi uttidesona izata xeellanassi sinte baggara dalga asati uttidi enta duunappe kiiza ba ekkeettis

dumma dumma maatatinne sharafati heessa danka mithati beettiyo issi sohoy de7ees hasohoanka mela mithata qanxidi issa issuwara meegidi dirizayssi de7eetees

Issi attuma ge sinte baggara eqqidi dumma dumma sohoppe xeesettidi shiiqiza woykko yaa7a yaaanas yiza asatu yo odo odishe beettees.

Maca asati dalgidi beettiyo issi bessay deees ha bessanka dumma dumma maca asati bantas gidiza banta minsha shammanassi etabay dariyo issi suyi qezi beettees.

Sarotetta malata giddiza maata banta kushen oyqqida dalga cima macaasayinne yelagati heggadanka attuma asati eqqidi beettosona.

issi yelagay ha simmi eqqidi beettees izappe guye baggara yo7o yoo yoo yaagettiza tuupe xaafettiza issi woraqatay beettishe deees

Toopphiya bandiray haaho hanotan woykko wokka hanotan beettishe deees izappe garsa baggara dumma dumma asati issi kifilen kumidi uttidosona.

Nam'u asati betosona haysatupe issayo kushey xalalay betikone issoy karetha kote mayidaysara ayfen maxaxara wothidaysara utti xelashe demaysi

issi kifileza kumiza dalga asati beettosuna ha asatikka booththa oydezan guye zempidi baynta yido qofa ha ezigi sinthan odiza asappe xomoosishe dheeleetes

dalga asati banta maara naagidi issi bessan uttidosona izatappe guye baggara nam7anto bessaykka woykko salpe daaniza oyden uttida ha xeelliza asati de7etes

Baynta kushe xarbeezaza bolla wottizi issoy issohara haasayishenne yaa'she deiya dumma dumma asa kaalettiza dere asati beettishe deo'sosona.

dumma dumma asati banta bessape bessappe xeesettidi issi puula sohono uttidi izatikka banta yido qofa haasiyanas woykko yaa ayaanasi ha xeellishe beettosona

bar qaala xoqu ooththidi hasayanas koyda issi attuma ge beettishe deees ha attu magekka bar kushezan qaala xoqisiza miisha oyqqidi xeellishe deees

issi attu mage barsom7o xumisidi woykko keehippe yiillon kumidi gissi baggi xeellishe bettees hayela gaageekka barhupe keehippe cafararisi dichides

yaa7a uttiza issi kifilen dalga asati beettosona izatikka uttida bessay aaza mala oyde giikko bootta meray de7iza oyden uttidosona.

Cima asati issoy issoara wogga gaabe woykko danqa issi attuma gaa utisidi maysishe deiyogee beettishe deees

Mettersha adusiza mishshey bettishe de'es. Ha mettersha adusiza misha athada issi mac'ashaya ba metersha sinthe adusashe de'awus.

Issi lapun gidiza asati issi bessan bettosona. haysataka ta qodidoysi gutha toketiza nazara gatha ta qodode lapun gidosona

Nu gamo asa hara biitappe dumayiza wogga mayo woyko dungguza mayida dalgga yellaga asati betishe de7osona ha yelagga asatura macca asatine atumma asati guththa cimizayssati betosona.

Haththay bollafe duge gogid yiza besay betes. Ha besanka duma duma miththat shuchat hesadanika matatine duma duma bat de7etes.

guutta nayti issoy issowara kushe oyqetidi ha xeellosona ha naytikka banta kushe oyqetizoge issoy issoara siiqetidi de7oos yaagettiza malata bessishe de7oosona

Dumma dumma katha qommotappe issua gedizanne katha ubbayo huphe woykko bayra gediza ashoy beettishe deees ha ashozakka qanxiza nam7u asati de7eettis

Issi wolqama woray beettishe deees haworaykka dumma dumma wora medoosatinne asa naati izappe qanxidi mitha ekkanas go7iya go7appe izayssa.

Issi pooqiya demmashe de'ays ha pooqiyappeka sente baggara issi attuma ge izikka polise maay'o maayizi simmi eqqi xeellees.

asa naati daanasi godiya maatappe oosethiya woykko gatta keethta yaageta xeygetiya issi puula hanotan keexttizaa keettiya beettashe de7awus

Dumma dumma nutopphiyan erettiza nu gaammo asay ma'iyo ma'o maa'iza dalga asatinne cimati beettishe de'osuna izatikka banta kushen maata adussa oyqqidus.

issi yelageeyira issi yela gara bantanaa issoa giddon ishisidi bantase huphesooranne toosoora gidi ichidi ha xeellishe beettoosona

Yuuyi aadhanasi oydden uttidi ha xeellishe beetiya dumma dumma asati de'etees. Ha asatika banta oothora oothora yiidi issi bessan uttidosona.

Issi atuma gey huphezan shashe misatizab xaxidi ha xelishe de'es ha atuma gdykka ba kushen qala dhqisay ga oqides

Eritrean issi guththa Nayi hayqqido hayqqo gassuwan ubbay nus wozanay meqqis yaagetiza xuufey xuffetish betis.

bantamaara naagidi haattas kessizo waarora katta giddo gelonta de ishe hewaarozaara himettizi haa yishe beettiya dalga asati de7oosona

oyddu asati issi bessan beettosuna ha asatikka poton woykko sidhezan nam7u giddon eqitama attumatinne nam7u gaxan gaxan deiza macat beettetis

issi xaafettizo xuufe beettishe de7ees ha xuufe zikka wi ei biinne oo pidaleti beettishe de7oosona

issi attuma ge beettishe deees izappe garsa baggara hachchi tammu saaten barsunta xaafidi tikitookke laybe gelidi oykko ha7i haniyaba beyanau ha yite yaagi tiyaxuufe xaafidi wottides

Oyddu asati issi bessan eqqidinne uttidi de'ettes izatappe nam'u attuma giti uttidi xaabishe beettikkonne nam'u maca giti eqqidi eezzati xaafizayssa xeellosona,

Afrka issipetettay tigire kelile beettishe gujettiya hanota yaagetiya duube xaabetizayssa sintan issi attumage beettees.

kornte giigissiza dalga asati zorettizi giigissizo woykko koronte issisappe harasa epanas dandayiza qooqa gizayssi beettishe deees

nam7u asati eqqidi beettosona ha asatuppe hini baggara issi tamay eexishe deiya woykko cuway beettishe dee'es

issi aaho haaththay woykko abbay beettishe deees ha abbaykka dumma dumma go7a nutophiyas inmees izappeka leemisowas mole asho asa naati ekkiyoy abbappe mole oyqqidi.

Issi isi oosoan erettiza dalga asati beettishe de'osona ha asatikka koronte oosoan baynta ooso sinta xeera kessiza woykko xeeygeti ooththiza asati uttidosona.

Baari hupphezan duma duma maatattane heysadanka ayfa ayfe kattha bonchotta tokizi ha meheyo ehishe de'iza issi atumage betes.

Dijital ye banki agilgilotichin siteqemu be agibabu Giza xufey xafetidaysi bettes. Haga gussayka dijitale gizaysa banke akkawuntera issippe gididi wati go'etanakon yagetizasa

Kaththa oothuwanne kaththa muusan eretiza dalga macca asay beetoosona. Ha macca asayka dumma dumma kaththata issi samppan wothidi maanasi giigidosona.

dalga kawo oosanchati banta maayo maayo maay'idi heessatikka kareta suufe heessa danka bootta maayo maayidasati issi kifilen uttidi haa xeelettes

Issi xumiza bessayi beettishe de7ees ha xumiza bessanka dumma dumma oydetinne heessa zanka mita puutheti diccishe dizayssati beettoosona.

nam7u asati beettishe de7oosona iza tuppekka issinna macaaro issoy attumaga gidikkonne izati miishaara woykko birara oyqetizaba haasayiyo keeththan haasayishe de7oosona.

Wolqama methati woyko orde gidiza mitha issoy betishe de'es ha mithape sinthe bagara dumma dumma qeri qeri mithatine kathati de'etes

Daligga assati issi bessani eqidosona, hayssatikka duma duma banitta osdora yidda tama exxo toyisidda assata getetossona.

Nam'u assati uttidi bettosona ha asatika issi bonchcho bessan uttidi ha xeeli dalgga assayo issi issi errateta immiya qoffa hasayanas giidi uttidosona.

barqaala toqu oottidi haasayanas koyiza issi attu maage ba ushachcha kushen qaala toqisiza miisha oyqqidi ha simmidi xeelli haasayishe beettees

Issi asa naatu bolla payatetta naagissanaas iggada izan tamara anjetiza yela giya beettawus ha yela giyakka issi metohoy deshetizo yela giyo xeellashe de7awus

dumma dumma tamanne he gaadanka geello ha7i hay7i poora yaagi oobata teqqanas siggidi oottiyo oosoa yaagetiya xuube xaafettizo issi woraqatay beettees

Poliseti issi bessan kumi uttidi beettosuna ha polisetikka toophiya saroteta si oletiyanne xiskenan zin7ennan aqiza gooba nu toophiya sarotetha naagisiza asatakko.

geelo tamay oyqqikko tama toyisiyo eratetha tamariza dalga yelaga asati beettosona ha asatikka issi bessan haataa cacafishe demmoos

Dumma dumma medhay de'izay ciishshati beettosona ha ciishatuppekka leemisowas booththa medhay de'izayssi issi baggan zo'o medhay hessa hessa malati beettosona.

Giddora oge efiyonne dumma dumma asa naati uttanas gidi go'iya oyddeti beettiyo issi aaho kifile beettees. Ha kifilezanka dalgga asati eqqidosona.

Issi puula hanotan keexettiza kawo keethtay beettishe deees ha kawo keethtaykka dumma dumma pengeti de'ikkonne iza pude kiyana si issi issi xeeekati deizayssati beettosona.

Dalga asay keehippe miisha kessidi waayettidi oottiyo nu biittan eretiya pooqetuppe issua gediza wogga keeththay beettishe deees

Dalga asa eqqidi tamarsishe beettiya issi attu mage woykko karetasufe maa'iza asi beettishe deees izikka tamarsiza asi qoozan dalgidi beettoosonna.

nam7u pooqeti beettozona izatikka issoy issakko simili keexetikkonne izatappe giddora gedenne haanne efiza ogeey beettees

issi boncho bessan uttidi asa guye xeellishe deiza ssi beettees ha asaykka iza sintho ha xeellikkonne asa qooday keehippe dalgidi beettees

itophphiya bandira woykko cililo galal7onne zo7o meray deizayssa banta kushen oyqqidi eqqizanne dumma dumma ufayssa bessiya dalga yelagati beettosna

issi attumaage heedzdzu macageta shiishi qoommidi eqqides ha attumaagekka keehippe guubanne bartumma guubatetta bessanas heedzdza shiishi doori eqqides

puula hanotan keexettiza issi aaho kawo keethtay bettishe deees ha kawo keeththaka ta gaana mala dandayisizay aaze giikko bandiray kaqeti uttides

Puula hanotan xoqu gizi keexettiza woykko adussa geesay deiza issi pooqe beethtishe deees ha pooqezappe miiye baggara issi kawo keeththay beeththikkonne iza bolla aazan erizana giikko bayndiri kaqetti woththides.

issi keeththay beettishe deees ha keeththappeka sinte baggara aaho aspalithe ogizi beettikkone izaara himettishe de iza issi kaame beettees

Issi atumagey beetishe de'es. Ha atuma assiyka bana masatiza ase sintha bagara issi karetha tapelan xapetiza woyko saletiza photo be'ishe de'es

Issi assi bettisshe deeawuss ha yelagiyakka ha siimma uththada baappe guuye baagara dumma dumma mittati beetiyssattappe siintte baaggiko kiiyadda uththadus.

Dalga asatti issi kifilen kumi uttidossona ha asatikka cima asati darriya bagay ha simidi xelishenne issoy issara zoretishe de77osona.

Dumma dumma kaameti beetosona haysatuppeka asa naatas sahetiko eeson gakiyanne hospitaale wotissa gattiza meto woden yiza ambulanse giza kaame beetishe de'awus.

Bizhinne assa nattu bolla fayathetha ossuwa imiyo hagaza yaherhizza tapelayi bethishe de'ss. Ha tappelappe so baggara dumma dumma assathinne kamethi bethossona.

issi oge kumidi ya bagginne ha baggi woykko qoodan guutta gidikkonne oge tuccidi yiza yelagati beettosona ha asatoppe guye baggara kaameti de'etes.

arbamince ubba si huphe gidiza hospitaale yaagetisa xuufe xaafetiza issi woraqatay beettishe de'es ha woraqata bollaka nam7u asa kushethileti beettosunna

issi bessara hamuttizi woykko issi keettappe ha pinnidi woykki yidi yi7o pengeza dooyidi yiza asati beettishe de'oosona

nam7u cima asati issi guutha nayo woykko bargacino nayo aazakko ushshishe demmetes hayssatikka duonan woththidi garsa baggan wodhizayssi izo bashshonta mala issi attuma gee saane oyqqidees

issi attuma ge sintahu kiidi bana bessanasi ha xeellishe beettees ha attu maagekka kareta shamizen maa7idi barsintay keehippe lo7iyayssa qoncisishe de'es

nam'u attuma isuwera issi macarira nam'ay eqqidosona ha asatuppekka sinte baggara guutha nati kaanas gidi asa daanisi medhizo ashangulutezi beettosona

issi hospitalezan ichizi hargiya dalga asati beettishe de7oosona ha asatikka ichidi deikkonne entappe nam7ati ichin issinna ya baggara ba hiittazan uttadus

usuppu gidiza asati issi bessan eqqidi ha xeelishe demmays ha asatuppeka nam7u macageti bantadoonan maske wottizi xeellosona

Nam7u kawo oosanchati beettosuna izatikka aaza ooththizaysse giikko hospitalizam asa naatu bolla payatettas gidi eqqizayssa geetettetes.

Issi goyetibbennane goyanis kehi injetenna geligedda bittayi betishe deyesi. Ha geliggedda woyikko shobba betanikka issi issi mtatti de'esi.

Duugeha deera asa aysso kiililen wolayyita zonnen bodditta ammbba yaggetiyason haththanne dumma dumma goggiyabatu osso yagetiza tappelay bettishe de'es.

Issi oge ooththizaanne woykko dumma dumma anqashata issisaappe harasa efanas danda7iza kaame bolla caanana danda7iya issi kaame beethishe de7ees.

dumma dumma kaame qommoti nutopphiyan de7osona hessatikka issoy asa naata caanidi harasa efiyaga gidikko issoy qasse anqasha caaniya geeta hessa danka habettizayti aaze giikko asa naata caaniya kaameta geetettosuna

issi issi ceega asatinne heessadanka dumma dumma yelaga asati issi cimida keeththan eqqidi ha xeellishe demmeettes

asati issipe gididi ooratti keexettishe deiza keeththa karen eqqidosona ha keeththa karen eqqida asatikka bantaci tancitan issoy issoyara zoretetees

Attuma asati issisa shiiqi eqqidayssati dalgi beettosona ha asatuppeka issoy guye baggan barka eqqidi issi mitiyo xeellishe deees.

issi bessan dalga dumma dumma maay7o maayizanne heessadanka nu gaammu asa hara biithappe dummayiza maay7o maayiza asazi uttidinne eqqidi beettos

Dumma dumma maatatinne mitati haahon beettishe de'oosuna iza taka xeellishenne iza taba zoretishe beettiya attu maasati beettishe de'oosuna.

Issi issi mithati dancaciti de'i hayssati qantha geesay deisi hayssati beettishe de'oosona hayssatoppeka goye baggara qasse xoqu giza aduqi ekkiza mitatikka bettetes.

dalga asati issi bessan eqqidi xeelette wosna ha asatuppeka sinte baggan issi attu mage haattay goggiza bessan haattan bar kushe naaqi eqqides

dumma dumma kaameti beettishe de7o suna hakaametikka banta bessa bessa asa naa caanizi kiishenne bishe deiyoge qoncen beettishe deees

Miiththa shukidi woyko ordde miththa shukidi xawula iza maashineza giddon gelthidi dumma dumma go7a bolla peyshizaysa besees.

Issi kifilen karetha mayuwa mayiza woykko kawoppw anjetiza asa daniza dalga yelagat betishe de'osona, ha yelagatika waraqate issoy issoy oykid eqidosona.

Issi polise dizaara beeththashe de7awus; ha macca polisezikka malay keehippe lo7izaaro gizaza bar kushen aazakko tsaafanaassi woraqatha giigissa iskiribththo oyqqa dawus.

Dalgga Asati issi kifile kummiddi uttidossona.izzettika addussa cora asay uttiyo oyddezan uttidi sinththa xeelishe dee'etees.

Dalga maxafeti beetetees. Izetika qoodan dumma dumma medhoy de'ikonne issuwa nam'a giidi qoodetizaysati beetosona.

Miththa shukkidi xawula kessidi iza bolla dumma dumma mismaaretanne heessadanka lo7etanas dandayiza bata tiyidi giigissizo issi saaxine malatiza miisha beetees.

Issi kifile beettishe de'es ha kifilezanka uttiza dalga yelagati issoy issi oyden uttiyo oydezan uttidi beettishe de'osona.

Polise issoy uttidi beettees izikka baappe sinthe baggan bar kushe xarphezaza bolla wottizi ba ayfe dooyi sintha xumisi ha xeellishe beettees.

Barkomputereza xeeliya issi yelagay beettees hayela gasska huphe guye tiishay mishe beettikkonne izi barsintan dawutaraza woykko maxaafa wottidi qowa komputere nababees.

Bante heera nagiso oothon keehippe eretiya asay, Issoy isuwara xeygetidi qulletonta dishe oge pittishe beetosona.

Banta heera nanganasi gidi dendiza dalga macca asatinne attuma yelagati beetishe de'osonna; ha asatikka oge pittishenne ogeppe anqasha qorishe demmos.

Issi bessan dalga asay beettishe de'es. Ha dalga asatikka anqashata kaame bolla caananas gidi maxi maxi woykko qori shiishshidi beettosona.

Kaame bolla maata mitha heessa danka dumma dumma anqasha caani oge erettes heessapeka ha'i ta beyiyode maata caanishe deiza asati beettosona.

issi kaame beettishe deees hakamiyappe guye baggaranne sentha baggara oge lo7etiza dalga asati iisasa woykko anqashata caaninas eqqidosona

dumma dumma kaameti deettes ha kaametuppe sintha baggara anqashata caanidi bishe diza gaari kuye wulizayssi woykko zempizayssi beettishe de7ees

Issi issi asati ba komipitereta xelishene duma duma banitta osso othishe issoyi isuwara zoretishe deyissa ta demashe dayisi

Dijitale woyko ha'i wode yida matawoqiya paydda gettetizayssa ekkana asi iza xellashe betiza issi yelagiya de'awus.

Issi maccaara eqqada beeththawus; ha maccaara keehippe adussa gidizanne iza sure danccaza eqqa haa xeellashe beeththawus.

nashinal aydi woy biiraawi matooqiya giza nu qaalan birshiyooze toopphiya ba oonatetha erisiya matooqeza giza xuufe xaafettiza issitappelay beette

dalga asati beettosona ha dalga yelagatura issi attu ma gaynne dumma qasse macageti issipe gididi banta kushen woraqata oyqqiza heedzdzu asatu eqqidosona

wuputuwa arbamince amba woykko heeran deiza fayda xaafeti yoobessa yaagetiza issi xuufe beettishe deees

Dalga asati issi nam'u besara hamutishe de'etees. Ha asatika waarosi kezidi nam'u bagan gimbido besara hamutosona.

Hezdzdu asati bettosona ha hezdzduappe nam"t banta kushshen uyiza mishsha kubayezara oyqidi issoyi issiwa xeli hasayishshe betossona

Dalggida asati issi kifilen uttidinne eqqidi beetosona. Izetappe eqqidaageti sinththa baggan beettikonne uttidayssati guye baggara de'ettes.

Ba qaala dhoqqu Oottidii hassayanassi kooyidda issi yelagga attumay beetishe de'es ha asikka ba qaala dhoqqisiza miishsha uushshachcha kushshen oyqidii ha xelli hassayi beetishe de'es

arsanalenne weesttame ziino sinththan ka'iiizo kassa bessishshe diza asa naasi ooththizo mooruwa giigissanasi giddon deyiza asay be'iyo baare yaagettizayssi beetishshe de'ees

issi dancacciza uuttay beettishe de'es, ha uuttay de'jza bessan dumma dumma hara tuketinne maatati heessa danka go'iza kattati beettoosona

oge kkumidi hemettishe de'iza asati beettosona, ha asatikka banta sohora sohora issoy issuwara sugetidi sintha guye hemettishe de'ettes

laapunto toopphiya doorua yaagetiza xuube xaafetizayssi beetees izappe garsa baggara issi asi barkushen woraqata woykko doorua woraqata yeggishe demmoos

dalga asati awappenne irappe kammanas dandayiza xila xoqu ootthizi macasay attumasatara issife gididi dalgidi bettetees

bootha maay7o gathi maay7iza dalga polise yarati beettosona ha polise yaratikka sinththa bagganne guye baggan nam7u cita gididi toopphiya bandira oyqqidi eqqidosona

nam7u asati beettosona ha nam7appe issoy nutopphiya heemmiya dotoriya abi ahameda gidikkonne izappe miye baggara nutoopphiya bayndiray beettishe deees

Barsohoppe sohoppe xeesetti shiiqiza dumma dumma guuba dere kaaletti simmiza asatinne heessa danka ammano aawati dumma qasse cima asati beettosona.

Dalga asati issi bessan eqqidosona ha asatikka ha banta eqqiza bessappe ha simmidi hemettishenne dumma dumma maca asati attuma asatara sugetishe beettosona.

Nam,u citay beettishe deees ha nam,u citaykka issoy issuakko xeellidi izatappe giddon uttida issinna haasiyashe beettawos.

Issi attuma asi beettishe deees ha attuma asappe guye baggara dumma dumma dan'o doozati de'oosona heessatuppeka leemiso asi badalay heessa danka mitatinne santati de'ettes.

Hezhzhu naytti betishe de'osonna izati isoy isuwako bantta huphiyya miqidi woykko bantta huphiyya gegelid hassaydi hassaydi micishe hassaydi bettetes.

Xeelishe beetiya issi paranja medhay de'iza issi keehipe lo'iza mishiriya beetashe de'awus ha mishiriyaka pasporte kesanasi gada eqadus.

Heezhzhu giddiza asati sinththa baggan eqqidi bettossona izettappeka nam'ati maccaa giddin kaare biita banasi goiiza passiporte giizayssa xelletes.

Tophiyape hara Soho banasi waraqata xafisishe betosona ha yelagatika issoy issara oyqetidine banta kushe issoy issan zaaridine eqidosona

Dalgga asati issi kifilen de'oosonna ha asatikka dumma dumma issisappe harasa woykko toophiyappe kare biitta efanas danddayiya woykko eefiyo paasporte gizayssa kessanawu yida asata

Issi yelagiya barkushen toopphiya bayndira oyqqada bappe sintHe baggan eqqiza nam7u orde attuma asatuyo aazakko odada hanin izati miicishe beettosona.

issi mala maayo maayiza darga yelagati issi bessan eqqidosona ha asatikka toophiya bayndiray ki ishe izas boncho immiyo wogan eqqidi betetis.

issi kipilen dalga yelagatinne cimati beettosona izatappeka ha gaxan uttida issayayyo huphekke hippe boottidi woykko bootta binnanay mokkidonne ha ba ayfen maxaxara wottidi uttides

Issi kifilen kumiza zalka asayi beettishe deees haccora asaykka issoy issuakko xeellidi woykko giddon eqqidi haasayiza asa xeellishe beettosona.

issi keeththa kifile adussazi beettishe deees ha adussazanka paasporte kessiza asati issoy issu a ga xeellontha mala guye guye zaaridi zokko zokko zaarizoyssi beettishe de7ettes

Nam,u asati woykko nam,u macati issi bessan beettishe de,oosona hayssatuppeka issi niya issi biittappe kare woykko toohphiyappe kare baanas maaddiza paasporte ekkanawu yidaro.

Heedzdzu asati beettosuna izatuppe nam'ati attu mageta gidikkonne giddon eqqaza haasiyashe beettiyara issi macara ba ayfen maxaxara wottadus.

dumma dumma asati issi bessan eqqidosona ha asatikka qoodan ichashu gidiza asati heedzdzu attuma getura nam7u macarira beettishe de7oosona

Ichashu asati eqqidi beettosona izatuppe heedzdzati macageta gidikkonne nam7ati attumageta issi attumage bar kushen aazakko oyqqidi hankota bessishe deees.

Poliseti banta sarota mara besidi woykoneta Saro Mara aza male giko banta oshacha kushiya michidi so'on wothiyayisi hesi eta sarota gides

Issi mala mayo mayidda dalga poliseti betossona ha polisetupekka guye bagara orathi kexetida keethay betishe de'es

Issi kaame beettishe deees .ha kaamezikka dumma dumma issi issi asata caanidi issisappe harasa biikkonne polisezi kaame penge dooyizi asara haasayishe eqqis.

nam7u cita gididi woykko guye biza oge inta nam7u bagga giddora oge shaakkiza bessan uttida asati beettosona ha asatikka polisetanne dumma dumma kawo oosanchata

dophiya saroteta naagisiza dumma dumma sarotetha dhaaceti beettosona hayssatoppeka poliseti macatinne attumati eqqidosona

Toopphiya sarotetasi olettana yaagi dendizanne xaafettiza yelaga poliseti beettosona ha polisetikka ordizayssati issi bessan uttidi haa xeelettes

wolayta zooniya polise waanna huphe gadaway uttidi ha simmi haasayishe beettees ha attumageekka bar huphen polise qoophe wottides

Issi sarotetta tophiya ga naagissanas giti bana atti immiza yelaga issoy beettishe deees izikka polise geetetti xeeygetikkonne ha simmi uttides.

Issi kipilen nam7u citan uttiza poliseti beettoosona issi citan uttizayssati shiiqetidi issoy issoara haasayishe demmoos.

Issi yaa'a yaa'ia bessayi dees. Ha bessanka uttiza dalga asati woykko keeththa kumiza asati de'ikkonne issi maca urattiyadaan haniza issi attumage eqqidi izata haasayisishe beettees.

nu gaammo zooniya polise mamariya yaagetiya woykko mamariya gi7ogee nu qaalan birshiywode aysuwanne boykko pee7iyo hanota yaagetiya duube xaafettizayssi beettees

dumma dumma kaame qommoti nutophen de7oosona hayssatuppe issoa gidiza so kaamiya ha baggara aspalte ogezaara hemethashe beettowos

Duma duma asati issi kifilen betosona ha asatika banta mayo mayo besanasi ubbayka sintaw ki'i eqidi ha xeeletes.

Namu'u dere kalethiza assati betishe deyossona hayisarika banitta tohuwa baxibalid utidikone izatape issoyi dokoteriya abi ahimede getetesi

Hospun gidiza asati issi besan eqidosona ha asatuppeka duma duma qanthatinne adusati issippe gididi isoyi isuwa borenan eqidosona

Dalga asat ha hemetishe betosona, ha hemetiza asatuppeka issot issoti cima gidikonne yelagatika enta de'osona.

heedzdzu asati beyoosoma ha heedzzappe nam7ati banta kushe ushacha xoqu ooththidi eqqikkonne issi attoma gee himi baggara entayoo7aazakko odishe deees

issi kaame bolla dalga kathatanne heessa danka ayfayfeta caaniti efiza issi asi bolla baggan kaameppe ziin7i woykko ichi beettishe deees

issi kifile kumizi uttiza dalga yaa7a yaa7iza asati beettishe de7osona ha asatikka dumma dumma oosowassinne go7as sorettana sgidi shiiqidos

Nutophiya ha'i wodiyan hee mishe beettiya dotoriya aabi ahamedi uttidi beettees dotoriya aabikka aaza haasayanassakko bardoona dooyidi uttides.

dumma dumma bandirati kaqettiza bessayi beethtishe deees ha dumma dumma bandiratuppe sinthe baggara issi ichashu gidiza asati de7oosona

nam7u zo7o madabara kumiza miishati beettosona hayssateppeka ya baggara dalga asay yuuyi aadhdhidi banta kushen oyqi oyqqidi eqqida asati beettoosona

issi bessan kumiza dalga kawo oosanchatinne heessa danka dumma dumma oosora xeeygettiza asati beettosona ha asatuppe sinthe waggan issi yalagay barka eqqides

nam7u bessa gididi asay uttidayssati beettosona heethtsatuppeka cora bessay guye baggara uttikkonne nam7u asati sinthe baggan bantarka macati uttidosona

Usuppu gidiza asati issipe gidizi hemettishe beettosona ha asatikka keethta matara ha yishe gidikkonne intappe heedzdzati maata giddora hemetetees.

Nam'u asati issi oge matan eqqidosona ha asatuppe guye baggara dumma dumma meheti maanas go'iya maatatinne heessa danka sharafati beettetes

Dumma dumma ayfe ayfe katha qommoti nu biittan de7oosona hayssatuppe issua gidiza algadoose ayfe beettishe de7ees iza xeellishe beettiya dalga asati de'ettes.

dumma dumma goshsha oosoan erettiza dalga asati issi denba sohoan puutiya tokkidi iza xeellishenne iza giddon haattha ushshishe beettosa

nam7u ccita gididi uttida asati beettosona hayssatuppekka sintage barka issi barcuman uttikkonne guye deiza ichashu asati issi adussa oyden uttidosona

Guutta yelaga tamare nayyti nam,ay uttidi beettosona ha guutta yelaga naatuppe sinthe baggan eqqiza dalga asati izata xeellishe de,oosona.

Cora asati issipe shiqidi banta kushe hazaridi issi posta kenta diza mazfe malatishe betosna

Nam'u cita gidiza woykko puddeeranne xadeera issoy issuakko xeellishe deiyanne intappe giddon ha xeellishe uttiza nam'u asati beettosona

oyddu gidiza asati beettishe de7oosona hayssatuppe sinthe baggan uttiza nam7u asati issoy attuma gee issorna demmu macara beettikkonne hayssati banta kushen iskirtoora woraqata oyqqidosona

dumma dummasowappe xeesetidi yiza dalga yelagatinne cimati issi sohan eqqidi ha xeellishe demmays ha asatikka bantasinthan haaththa wottidoyssara issoy issuwara haasayettes

Dalga asat issi besan betosona .ha asatika utidaysatinne eqidaysat gidid de'kone sintha bagan 2ti utidosona guye bagays ubbay eqidosona.

Tukiya tigiyo tigiyo othuwanne tukiya pentisiyo othoni dumma dumma eratethay de'iyo asati betosona ha asatuppeka issi yelagiyaa tukiya tigashe betosona

Dalgga assa issisa shisha uthisada tamarisashe bethiya issi booththa mayyo Maya uttada deyiyya issi mishiriya bethishe deawuss.

haatay pultiza bessayi beettishe deees habessappe sinte baggara dumma dumma mitatinne maatati heessadanka dan7o doozatuppe issaa gidiza boyna puute beettishe deees.

issi keethakaren qoodi baynna asay eqqidi beettes ha asaykka issoy issuara zal7ishenne shammishe dumma qasse maayo7a laameretishe beettosona

tamare nayeti issi kifile kumidi tamarishe beettosona izatikka issi oyden oyden heedzdzu tamare uttidi issoy issoara xaafishe demmays

issi heedzdzu to7ay de7iza kahamiya beeththashe de7awus ha kaamezanka gelanas jalga asay sugettishenne issoy issuwara narcacettishe beettees

Xoqu giza issi dereti ekkiza sohoy beettishe deees ha dereti ekkiza woykko zumati ekkiza sohoppe garsa baggan issi haatta beettishe deees.

Dalga attuma asati issi ushsha uyoo bessan woykko uysha uyoo keetta sintan uttidosona ha asatikka biira uyishe de'oosona.

dumma dumma bessappe woykko hahu bessappe yiza asati borsa ekkizi soo gelishe beettiyayssati de7eetes ha asatuppeka issi macara beethashe de7awus

Tohowa kuwaasiya kaa7anas gidi giigiza dalga qooday de iza yelagati zo7o kanateranne kareta qole gixizoyssara eqqidi beettishe de7oosona

Tohuwa kowaasiya kaa'iyo issi demba bessay beettees hadenba bessan yelagati kaa'ishe beettikkonne izata kaassa xeellanas gidi uttina bessiyo sohuan uttiza zalga asay xeellees

paragare bolla dumma dumma miisha caananas yaagidi issizappe harasa efishe deiya nam7u gaare bolla uttira yala gati beettoosana

Tohua koaasiya kaa7ishe beettiya issi dalga asati de7oosona ha asatikka issoy issowyara banta kaassa zammanisana se gidi loohiso ekkishe demmettes.

Itiyo telekoomu yaagetiya duufe xaafetizo issi taapelay beettees ha taapelappe sintha baggara asa naati dawaliyo giigissoa giigissishe deiza zalga yelagati de'oosona.

Issi melida miththazi woyko qanxetichizaysi,Abbasi giddon beetishe de'ees. Ha miththazi Abba giddon de'ikoni ne ize melichidaysi qonccen beetees.

Issi atumaysi betishe de'es Ha atumageyla ba kushe boss yegiya booths laxana tokidi iza mithan xaaxidi utti ha xeelishe beetes

Ha7i wodiyan gatHTHa Keeththa yaagetada xeesetiya dumma dumma asa naati daanas go7iya maatappe keexettiya issi keettiya beettashe de7awus.

bootta maayo issimali maayiza dalga yelagati issisan eqqidi beettosona iza teppekka guuttati uttikkonne heessa danka dalgati eqqidosona

bootha maayo maayiza dalga yelagati beettoosona ha yelagatikka bootta kanateerara banta kushen issoti issoti silke oyqqidi ha xeylli eqqidosona

Bootta kanateera maa'iza oyddu gidiza yela gati sintha gaxan beettishe de'oosona ha asatuppe sintha bagganne guye baggan dumma dumma woratinne heessa danka badala puuteti dumma dumma mitati beettetes.

nam7u yelagati beettosona isatikka issipe gidi eqqidi wolqama woray guye baggara beettiyo bessan ha simmi eqqidi xeellishe de7oosona

wolqama asa naati yidi beyanassinne dumma miisha immidi biyo woray beethtishe deees haworaykka dumma dumma qo7as peees

Dumma dumma woykko dalga aaho denba bessan deiza mitatinne maatati heessadanka dumma sharafati beettiyo issi sohoy de7ees.

Guuta tamare nati issisan betishe de'osona . Ha tamare naytika bantaso suntha erisuyane banta tophiye eresiya matoqeza kesanas eqidosona.

Nam"u bessan woykko na'u salpeda giza sohon dalga asay issippe utidossona izetappekka sinththara banta sunththa xafissana yiida asati de"osona

Bar7oonatetha erisiza nu tophiyan mata wode yiza payda matooqeza banta sunta xaafisishe de7iyanne dumma dumma bantta kushiya wottiza issi issi yelagati beettoosona.

Issi attumage uttidi ha xeellishe beettees. izikka asa naatu sunta xaafanassinne dumma dumma oosowas issi bessan uttidi woraqati ba sinta wottidi xeellishe deees.

Asati issi sohon issoy issuwyara banta guye sintamara naagidi woykko salpesan eqqidi ha xeellishe beetti hayssatinne dumma enthappe guye baggara coo eqqiza asati beettosuna

faada yaagetiya bar7oonate xa erisiya matooqe woykko dijitale ekkanas gidi yiza dalga asati xaafettishenne uttidi banta maara naagishe beettosona

dumma dumma sohowappe xeygeti shiiqiza cima asati banta mayizo laxana zaaranne heessa dan ka cikka oyqqidi izaappeka guufe oyqqizo zaara eqqidi betetees

issi komputere banta sinthan wottiza yelagati beettishe deyoozona hayssatuppeka bootta maayo woykko kanateera maa7iza issi yela giya uttada woraqatazan xaafashe beettawusi

Toopphiya ba oonatetha erisiza matooqe woykko fayda matooqe xaafetanas gidi yida dalga asatey cima macatinne hessa danka yelagati beettosona.

Tooppiya ba7oonatetha erisiza matooqe woykko payda matooqeza kessanas yida zalga yelaga asati beettishe de7oosona iza taarakka qeeri tamare naytikka bantasalpezan eqqidosona.

Ha namu'u assati issi bessani eqidosona haysatape bolla bagayi donza huphen qobbe wothidi ha xellishe betikonne issoyi ubba donna kushe wwothidi poora gi garametishe betesi.

Tohuwaa kuwaasiya kaa7iyo issi dembba bessay beeththishe de7ees; ha dembba bessaykka maatay donththa besa gidikkonne nam7u yelagathi sa7an wodhdhi gulbbathidi beeththoosona.

Toho kuwasiya kaa7iyay issi dembay beettishe de7ees,ha dembanka ka7anaassi issi demban veliza hedzdzu yelagati beettishe de7osona.

Toho kuwasiya banta kushezan oyqiza oyddu gidiza atuma asati betishe de'osona haysatika toho kuawase ka'iza asata wani wani ka'izakon ista xeliza asata

To kuwase ka'iyo issi dembay brtishe de'es ha dembanka ka'iza yelahati gole helsidi issoy issara ufayetishenne wasishe betetes

yelagga naytinne cimma asati heessadanka dumma dumma guuththa nayti issippe gididi issi denba sohon maatay diza bessan eqqidi issoy issoyara ufay tishshin demays

ntohua kuwaasiyaka anassi yelaga nayti issippe gididi issi demba bessara himetishe demmays ha yelaga tuppekka sinthe baggan wolqama xoqu giza woray beettees

Dalga asay issi bessa shiiqidi issi wolqama mita kuwan eqqidosona izati eqqida bessan adussa adussa mitati de7eettes

dumma dumma citas ka7iza yelaga nayti beettosona izatuppe ha7i ha woden beettizayssati nam7u citay goaase tohaga ka7ishe demmays

Ntohuwa kowaasiya kaa7iyo denbayi beettishe deees hadenbanka dalga yelagati issoy issoara ufayssassi bantha kushiya dentidi baqetanassinne miicishe kaa7ishe beettosona

Toha kowaasiya kaa'ishe beettiya nam'u citati de'eettes izatikka salo guppizi issoy issoara sugetishe deiyogee geemennan qoncen beettizaba

tohuwa koaasiya kaa7iyo maara naagidi issi issi yelagay poto dendana bessees yaagiya maaran sinta baggati ziqqi gidi guye baggati beettana mala hanishe de7ettes

toho kuwasekka ka'ishe beettiya talga yela gafi de7osuna izatikka sinte baggara hokkidi zo7o maayo maay7idinne heessa danka hara enthappe guye bagganka asati de7oytes

Tohuwa koaasiya kaha'ishe beettiya nam'o yelagati bettetees hayssatikka issoy issua sugishe woykko baynta hashen baaxetishe beettosona.

Towa kuwaasiya kaanas gidi shiiqiza issi denban eqqiza yelagati beettishe de7oosona izata qoodaykka tammanne isino gidizayssati eqqidoso.

Nam'u toha koaasiya ka iza yela gati beettishe de'oosona hayssatikka issoy issoyara oyqetizi sintakko simmiti woykko qoomettizi woxxishe demmays.

Ha7i wodeyan tamare naatu yoo huphe mocona geetettiya braanu naggi uttidi haa xeelli bartamaretuyoo7aazakko haasayishe beettees.

toophiya zal7e banke toophiya pirimee lige tohowa qo7aasiya halaytan doonis yaagetiza cuube xaafettizayssi beethtishe deees

tohuwa kuwaasiya kaa7iyo issi aaho denba bessay maatay mokkizayssi beettishe deees ha maatay deiyo aaho denba bessa meida woykko denba gelanas eqqiza issi yalagay beettishe deees

dumma dumma maxaafatanne nababanas go7izabata heessa danka iza woraqataza wothanas maaddiza miishi beettishe deees

Issi bessan dumma dumma oosuwas go'iza mitatinne maatati heessa danka shuchchati beettosona. Hayssataka xuugishe de'iza asati eettiyo issi mashinezi beettees.

Issi tophphiya urroppile betteshe de'es izikka tophphiyaga gidizaysa ta eranas dandaizay azzan gikko tophphiya gettetiza xuffe xaffeththides.

Dumma dumma kame qomot nu tophiyan dosona . Haysappeka issuwa gidiza guye bagan gongey de'za dumma dummabata caninaw danda'iza issi kame qomoy dalgid betes

Dr Abi ahimedara qassi hezzu harra astarara uphessan huphessan othida ossanchati issippe gidi eqqidi izza xelishe deyssa demos.

Abba bolla baanasi maadiya tranportiyappe issuwa gidiza kaamezan go7iza miishshi beetashe de7awus. Izikka woliwolo geteti xeegetees.

Dumma dumma kaame qommoti nu tophphiyan de'osonna; haysatuppeka beetizayssati corati de'ikonne leemisos oge gigisiza kaamey qoncen eqqi beetishe de'es.

Oyddu yelaga asati beettosona izatappekka nam7ati macageta nam7ati attuma geta gidikkonne hayssati issi sokameppe meray bootta gidi doorippe guye baggan eqqidosona.

kaamee beettishe de7eyos ha kaamiyakka meray bootta gidikkonne iza so kametuppe issua gidizaaro geetettawus izi bollaka uttidi asa naati baana si oyddu gidiza asa xalala workko ichashu usupu asa xalala ekkawus

Issi kaamey beettes ha kaamekka asa naata kunthi caanidi woykko bargongeza kunthi caani essidi yishe guye baggara buuhe keehipppe biitha kammides

Issi guuthana ay beettishe de7ees ha guuthana aykka bar kushen kushe gaare laagishe demmays hayssapeka sinthe baggara dumma dumma mitatinne maatati qanxetizayssati de7oosona

buutta para bolla caanidi dumma dumma mitatanne heessadanka iza bolla oosettida ayfa ayfeta ha ehida gaare goochisa beessay beettees

issi puula hanotan keexettiza pooqe beettishe de'ees ha pooqeyappe sinte garse baggara budo keexettishe diza pooqe de7ikkonne iza senthan nam7u motoreti eqqidosona

Dumma dumma kaameti beettosuna ha kaametikka issoy issoara sugettennan banta maara maara naa gidi sinta guye maaran eqqidi beettettees.

dumma dumma xoqu giza mitta qommoti beettosona ha mita qommotappe sinte baggara zire zichchizhi eqqiza dumma dumma kaameti beettetees

issi puula hanotan oosettiza oge beettishe de7ees ha ogezikka mata wode oosettizi keehippe melontha ixikkokka issi issi kaameti sinta baggara meliza bessara hemutishe de7eettes

issi saappe hara saa anqashatanne heessa danka dumma dumma kattata caananas go7iya haregaarezan uttidi bishe diza yelagati beettishe de7oosona

Issi ha7i keexettishe deiya ceegganas haniza keeththayi beettes ha keeththaykka ceeggana hanizoy aasane giikko dumma dumma miisha qaaxi waxuwa gaasuan asa naati doomme makidi gam7isizo gaasoana

puula hanotan bootta meray deiza qalamezan tiyettiza issi keeththay beettishe deees ha keeththa yokka soo gelisiza pengezi beettishe deees

Issi miththa kuway betishshe de'es ha miththa kuwankka dalga asati issoy isuwara banta oyqizo borssaza kawo oosanchchata woyikko poliseta besishe de'osonna

issikifilen tamarishe beettiya dalga yelaga tamare nayti de7oosona iza tikka uttidi astamare gizayssa xaafishenne iza eskishe de7oosona

Barqaala xoqu woottidi haasiyanasi koyda issi yelaga attuma ge beettishe deees. hayela gaykka ba ayfezan booththa maxaxara wottidi bar kushen qaala xoqisiza miisha oyqqides.

issi maxaafa keettan dumma dumma maxaafa qommoti tamare naati nababana mala issi shozan beettishe de7ettes hayssatikka issoy isso bolla dooretti dosona

Keetta ha keexishe deiza dalga asati de'ettes ha asatikka keethta ha keexiyo gaas dumma dumma ashawatanne simmintota heessa danka shuchchata walakiza maashineppe ashawas ekki ekkizi efeetes.

Issi kipilen kumiza yelaga tamare nayti beettosuna hatamare naytikka banta huphiyappe qoppi qoppidi paace oothtishe de'i ogey qoncen beettizeyssa.

Issi timirthe keeththappe ha kiishe beettiya dalga yelaga tamare nayti de7oosuna iza taarakka ogen woykko pengen eqqidi tamare nayta shocanas xeeliya astamarezikka beettees

puula hanotan oonikka beyidi amotiyo issi keethtay keexetizayssi beettishe deees ha keeththappe sinta baggara dumma dumma mitatinne maatati de7oosana

issi kifilen tamarishe beettiya yelaga nayti de7oosuna hayelagatikka baynta xaafido maxaafappe timirte tamari simmidi iza xannayishe demmoos

Biita gooyiza issi kaamee be'ettees. Ha kaameeka oge gooyi simmidi, gooyiza bessaara guye ha yishe demmos.

Oge otza kamey betishe de'es izi otiza besappe ya bagara wolqama woray betishe de'ikkonne ha woran de'za mithata ashenan oge othiza kame sugi sugi onges.

Yelaga asay banta maara naagidi woyko banta salpeza naagidi ha banta sinta zaari eqqidosona ha issitappe sintta baggaara issi yelagay eta silkiya denttashe bettees.

Oge oothishe de'iya woylon oge bolla qoletida duma duma aceta issippe giigisishenne dixishe beetiza duma hezhu godiza kaameti beetosona izetappe hemi bagara ace ehiza kaameti de'eyees.

Ige giigissashe beettiya issi kaamiya de7awus. Ha kaamessika sunthay gilaydero geetettizayra ogen koyro issi wogga kaame goyi kantiza bessa suure giigissashe de7awus.

Oge oothtiza issi wolqama kaamezi beettishe deees ha kamezikka oge oothtiyoyssan keehippe erettiza toopphiyan sinta xeeran oyqetiza kaametuppe issua

aspalite oge giigissishe beettiya issi kaame deees ha kamezikka aspalite oge giigisson keehippe erettizanne dumma dumma sohowa bidi giigissiya kaametuppe issuwa geetet

Dumma dumma kaameti nu gaammo biittan de'oosona hayssatuppe issua gidiza dumma ogiya ooson erettiza issi gilayzero yaagettiza oge giigissashe beettiya kaamiya de'awos.

Hezhzhu asati betishe de'osona ha asatika hobicha giza worada xuufe xafettida guye baggan tafelay de'es etefe.

Arbaminc'e haththa yagetiza amaraton xafetiza xuufe betishe de'es izappe bola bagara duma duma haaththa duqiza mishati de'etes.

Issi bessan uttiza haaththa oosowa giigissiza asati de'ettes ha asatuppeka issi yelaga yo huphe bo'atizayssi uttizi aazakko oothtishe beettes.

kecha kecciza asati kecca kecci makidi izappe sinte baggara eqqidi ha xeellishe de7oosona hakeela woykko kechchappe sinte baggan dumma dumma mitati beettosona